Kitundu kya kabugabuga akatonotono nga mu kabugabuga kano mulimu oluguudo oluyitamu era ku luguudo luno kuliko ppikippiki ezisaabalirako ssaako n'emmotoka era nga ku njuyi zonna ez'oluguudo luno kuliko abantu abamu nga batunda byamaguzi byabwe ate abalala nga basaabaze balutambulirako butambulizi.

Enkumbi empange obulungi era ng'erina n'omuyini omuwanvu ddala eri mu nnimiro era nga mu kifo kye kimu awo waliwo n'ejjambiya wabula ng'enkumbi yonna ejjudde ettaka ekiraga nti ebadde eva kukola mirimu gyayo egy'okulima.

Omuntu omu, nga talabika bulungi oba mukazi oba musajja, ng'ali ku mabbali g'ennyanja. Era mu ngalo ze akwatiddemu engege. Ennyanja nteefu.

Abantu babiri nga batudde ku katebe akaabajjibwa n'embaawo wakati waabwe bataddewo omweso nga bali mu kuzannya omweso guno nga gulina empiki eziri mu langi enzirugavu.

Kompyuta eziwererako ddala nga ziteereddwa ku mmeeza era waliwo n'abantu abalabibwako newankubadde abantu bano mikono gyokka gye girabika, bo tebalabika bulungi naye nga weebali, bali ku kompyuta ezo.

Ekibira ky'emiti ekinene ddala nga mu kibira kino mulimu emiti mingi nnyo ate nga miwanvu bulungi mu kibira kino mulimu n'omuddo era mulimu n'akakubo akalimu.